Zuɣu chɛbu duu doo n chɛŋ o zuɣu chɛbu ka bu chɛbu duu maa puuni o ʒila kuɣu zuɣu ka ŋun chɛro maa mii ʒɛ zuɣusaa ka pili zipiligu ŋun chɛri maa o sitiri shɛli din bɛ binni nyɛla zaɣ sabinli ka bi zaŋ tanpiɛlli n zaŋ pobo

Daani n boŋo ka loori piɛlli ʒɛya ka do so chɛni lala loori piɛlli maa gbuni ka do so gba o yɛla liiga ka di ŋmani

Paɣa n chimdi boofurooto ka ŋmani maa tam daangi zuɣu ka o gbubi chɛriga n yaa boofurooto shɛli niŋ di puuni kpam gaɣali gba biɛla dinni ka taha pili ʒɛya ka Paɣaba ayi shab gba ka bi bɛ dinni

Kanbon tiŋ polo nanim n laɣam ni bi katawiya nima nanim maa bi gobla chinchina

Shitɔɣu n bɔŋɔ ka shitɔɣu maa puuni di nyɛla namda nim shitɔɣu ka namda nim ku pali di puuni ka di ŋmani yaayɛri kpaalɛ kpaalɛ gba n doya kpaalɛ yini nyɛla zaɣ dozim ka din bɛ gbunni maa mii ka di mii nyɛ zaɣ ʒiɛ ka booi zaɣ piɛla piɛla di sunsuuni

Doo n bɛ shitɔɣu puuni ka di yɛ bini yura shitɔɣu ka laa doo maa yiɛla liiga ka di yɛ aap en dawu liiga dina ata ka o yiɛ dini bɛ puuni maa yɛla zaɣi ʒee ka zaŋ kootu zaɣi dozim n zaŋ pa o bɔɣu zuɣu.

Paɣaba ayi bi biɛla daani daa maa puuni bi koharila ʒɛ gbana leemu biɛni kodu biɛni wotamilo biɛni paɣaba maa yino yɛla liiga sabinli ka gbunni nyɛ zaɣ chichɛla ka yino mii yɛ liiga

Chinchina feera puuni ka chinchina ku pali duu maa puuni ka ŋun koharili maa ka o lɛbi doya ka la ka o nyin piɛla ku yi polo o yɛla liiga boɣa ŋmahi

Paɣaba n yi kuligi n kunna bi mii ʒirila kom taha puuni ka yino ŋmaligi ni o lihi o nyaanga yino maa ŋun ŋmaligi ni o lihi o nyaangi maa o ʒirimi ka gbubi shɛli o nuuni so yɛla liiga sabinli ka so yɛ liiga ʒiɛ